Shitoɣu ni n boŋo doo n ʒi shitoɣu maa ni ka yɛ liiga ka di niŋ zaɣ ʒiɛhi ʒiɛhi ka zaŋ shɛli pa o boɣu ka di nyɛ zaɣ dozim ka pili zipiligu ka piri namda ʒiɛ ka bin nyura bɛ adaka ni ka shɛŋa tamtam zuɣusaa

daa ni m-bɔŋɔ paɣiba ayi m-be daa maa puuni paɣ' yino yɛla liiga ʒee ka so jɛnjɛm ʒee ka piri namda ʒee ka pili zipil' ʒee ka gbubi chaaka ka bin' ʒee be chaaka maa puuni ka paɣ' yino ye liiga chichɛlachichɛla ka pili zipil' piɛlli ka o zabiri galisi pam

Salo n boŋɔ. Bɛ nyela ban chana. Sheba pilla zipil dozim ka ye liiga nuɣso. Ka zaŋ bin yera pob pobi bɛ noya ka sheba pil zipil ʒɛha ka zaŋ bin yera pob bɛ noya.

lahiʒibisi shee m-bɔŋɔ wabiri bela di ni ka ninsalinima lihiri ba ninsalinima maa yɛla liiga vakahili ka pili zipil' piɛla ka tihi beni ka yiya beni wabiri maa bela kom puuni ka fulaawanima beni

Siyasa niŋdiba m-bɔŋɔ salo zooya dini pam bɛ bela palli zuɣu so ʒila loori ni ka ʒe zuɣusaa ka ye liiga piɛlli ka pili zipili ʒee loori maa nyɛla loori sabinli ka shɛba be loori maa tooni ka shɛba gbubi taabo dapɔɣiri ka wuɣi bɛ nuhi.

Salin boɣali ni n boŋo bi gbirila salima soobuli nim ka shab gbuba ka mashin shɛli din gbirili maa gba ʒɛya shab yɛ liiga nima shab mii bi yɛ so yɛ la liiga dozim ka so yɛ liiga piɛlli ka so yɛ liiga giriin ka di boɣari niŋ zaɣ dozim

Siyaasa n bɔŋo niriba zooyi siyaasa maa ni pam so gbubi la gana tuuta ka nyaɣi baaji ka yɛ liiga piɛlli ka so pa liiga piɛlli maa tooni ka paɣa so yɛ liiga ʒee ka di to n to ka shɛba yɛ liiga piɛla ka di gba to n to.

Loorinima n-zaya ŋɔ loorinima maa zooya pam ka alepile gba be di ni loorinima maa shɛŋa nyɛla zaɣapiɛla ka shɛŋa nyɛ zaɣiʒiɛhi ka tihi pe n-gili loorinim maa ni be shɛli maa

Sarati n boŋo so n ʒiya ŋo ka chɛchɛ bɛ o luɣuli ka o gbubi bia ka kuhura ka so kuriya ŋmaari o foto ka moto doya ka so tabi o puli ka zaŋ o nuu gbubi o duni ka yɛ liiga dozim

Kuligi ni n bɔŋɔ ŋarim bɛ kuligi maa ni ŋarim maa nyɛla zaɣ piɛlli mini zaɣ ʒiɛ ka paɣaba gba biɛni ka zaham biɛni dimii biɛla gbambili nuɣso ni ka paɣaba maa shab so chinchina ka yɛ liiga piɛlli ka paɣa so muɣi o maŋa

Daani n boŋo. Niribi zoo daa maa ni pam. Bɛ kohiri la alibalsa, nanzuwa, yelim ni ka bihi be daa maa ni, ni ninkura. Paɣa so be daa maa ni ka bobi bobiga ka bihi ata ʒɛ paɣa maa tooni ka ye liiga sabila ka lara.

Duu m boŋɔ kuɣusi nyɛla din be duu maa ni kuɣu maa nyɛla zaɣa sabinli ka dufe'chichɛrachichɛra pa di zuɣu ka teebuli ʒɛ sunsuuni ka mali napoŋ sabla ka duu maa mali bolifu piɛlli ka dirowa tabi be duu maani ka binyahari be dirawa maa puuni.

Ashibiti ni m-bɔŋɔ ka paɣa ʒiya ka ye liiga ka liiga maa chɛrisi chɛrisi ka baaji tam o tooni ka dɔɣite bɔhiri o yɛltɔɣa doɣite maa yela liiga piɛlli ka ʒi kuɣ'sabinli zuɣu ka anfooni yili zuɣusaa.

So'chandiba m-bɔŋɔ bɛ chanimi ka ʒiri bɛ baajinima shɛba nyaɣila baajinima ka shɛba vari baajinima bihi beni ka ninkura beni shɛba yela liiga sabinli ka piri namda piɛla ka pili zipili nuɣuso.

yili ni m-bɔŋɔ bɛ dirila bindirigu bindirigu maa bela tahipɔŋ ni paɣaba noli n-diri bindirigu maa ni bia bia maa yela liiga buluu ka so chinchini ka di chɛrisichɛrisi paɣaba maa gba so sola chinchini ka zaɣ'ʒee ʒee gabi di puuni ka bɛ lara